Ombogangala oshi kwamboga sha mbulungana, shina omafo omanene ga lya patakana. Ohayi koko uule woo mwedhi ndatu nenge ne, opo yitse oshitumba shawo. Ohashi kunwa mo mapya, mpoka puna evi ewaanawa nenge miikunino.

Ondjuhwa yoshiwambo ndjono hayi tekulilwa momagumbo, oya simanekwa okuliwa pethimbo pu na aayenda nenge pu na oshituthi shasimana. Ashike methimbo lyongashingeyi ohayi liwa ethimbo ndoka omuntu a hala oku yi lya.

Iintumbwi oyo iinamwenyo mbyoka hayi kala momeya gwomu loka ngele omvula yaloko. Ohayi monika yafa oohi ooshona ashike hayo. Ngele ya koko ohayi ningipo owala omafuma.

Oohandja nenge teti okahandja, okadhila hoka kena ondoya. Okena oombu nenge oozilila dhomatondokela omatokele, ohaka kala niitopolwa iitiligane noombulawu koonyala yoshipala nokothingo wo. Ohaka kala mokuti, unene ohaka kala mokuti nende moofalama. Unene moNamibia muka ohaka adhikwa mEtosha.